Noba ba yoͻbo la be a kyԑnse zu a ennԑ sola panalesere, kyԑ yԑre kparԑԑ ka a waa boŋyeni, ka ba vͻgele sapie kaa zaa waa boŋyini kyԑ noba bayi bee ba poͻŋ a ba vͻgele sapie.

Naasaapeele la arẽ ka ba menne a su kpare suglo a vugli ba zupili suglo ani zupili peɛle ka ba bing daga a ba zeɛ kye paã nyaa kyili ka ba zeng ani dakouri kye ka ba kunno ka kanga a gbi duma a puoro ba.

Dɔbɔ bata la a are, a yare kparɛɛ, ka a yi tarɛɛ, ka ba vɔgele zupile ka a yi tarɛɛ, ka ba eŋ nuuri bontoore, kyɛ ka waayɛre ane boma a biŋ a teŋa soŋaŋ ka a kaŋa a are kɔŋaa.

Bibiire bata la a are ɔŋnɔ kʋɔ baa pʋɔ. Ka kaŋa taa bootu kuruu kyɛ ka bayi taa ɔrɔba booture. A bie kaŋa su la kparoo ka o waa boŋdɔre kyɛ ka kaŋa meŋ su ɔɔrekparoo kyɛ seɛ kpuregbɛgmaa. Kaŋ meŋ seɛ la kpuree ka o taa ziire ane peɛle

Dɔɔ la ziŋ gyɛɛreka zu kyɛ ka bɛŋkye meŋ biŋ ka foomo ane baateɛ meŋ biŋ a dakogi zu. Sola panal meŋ biŋ la a dakogi zu kyɛ ka bɔtɔr ane bonma dɔgle tabol zu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

Niŋyaga la are kyɛ ka dɔɔ ziŋ ka o tasobɔ kaŋa a tagra kuroo. Ba su la zupil peɛle kyɛ ka kaŋ su kaayaa naŋ waa ziire kyɛ ka kuree be a zie zaa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

Poolo pare la ka ninbayi are. Ba de la waayɛre eŋ a poolo pʋɔŋ kyɛ la de kuree meŋ eŋ a poolo pʋɔ.A waayɛre mine e la dɔre kyɛ ka a mine e ziire.

Kuree la be a zie zaa, kuree boma mansinse ka ba de mie a toŋ eŋ a eŋɛŋ a tagera kyɛ a mine ville a zie zaa ka dɔbɔ bayi naŋ are a su boma ka a e boŋyeni ka ba vɔgela zupili peɛle ba zaa.

Noba banuu la are ka bata e dɔbɔ kyɛ ka bayi e pɔgbɔ. Ba la kuree a mara taa. A dɔbɔ ane a pɔgbɔ ti laa kuroo taalɛ.A dɔɔ kaŋa ane pɔge arɛɛ la ka pɔge de o nuure teɛ ne o seɛ.A dɔɔ kaŋa naŋ are su la kparesɔglaa kyɛ ka pɔge ziŋ de bone pɔge ne o zu zaa.

Noba la be pagpʋɔ a gmɛɛre bɔl. Ba su la kpareyitaa. Kaŋ eŋla nɔɔteziire kyɛ seɛ kpuregbɛgmaa naŋ e sɔglaa. Ba mine ziŋ la dakogezu kyɛ ka kaŋ ti pooli are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

Dankyin parɛɛ la ka bibiiri a do a zeŋ a koge a dankyini, ka ba biŋ kuree a dankyin koŋkooreŋ ka ba do te zeŋ a zuree. Ka ba zeŋ kyɛ teɛ ba nuree ba gbɛdume eŋɛ. Ka ba bini bɔtɔ ane boma a be poɔŋ. A bini raba zage a be ka bisiketi pɛbɛ a binaa be poɔ.

Yikpoŋ la are ba pɔɔrɔ zaa ka ba eŋ o zaa kuree. Waayare be la o pʋɔ kyɛ ka noba are a sɔŋsɔgleŋ sɔgɔ a su kparevaare ane kparezeɛ kyɛ vɔgle sapilzeɛ meŋ. Ba kaara la sazu kyɛ ka ba mine eŋ nimikyaane